Ookalyamupombo Ookalyamupombo ohaya vulu okulonga oshimaliwa hashi monika thiluthilu shafa oshimaliwa shoshili iimaliwa mbyono ohaye yi longitha oku landa iilandomwa moositola ndhoka kaa dhina uushina woku konaakona iimaliwa.

Eshendjo lyoshimaliwa Eshendjo lyoshimaliwa ogo omukalo ngoka iilongo hayi vulu okukwathathana pamangeshefelo. Uuna iilongo ohayi longitha omukalo gumwe goshimaliwa ohayi vulu okukwatathana mokushendjele iimaliwa tayi shendjele kwaambi hayi longitha.

Iimaliwa yomafo Iimaliwa yomafo oyo hayi longithwa paife okuhumbatwa nuupu. Inashi fa nale shi kwa li iimaliwa mbi ya longwa miisiliveli nosho wo miingoli. Iimaliwa mbino yomafo iipu okutumba, ngele to ende nayo wu na mpa to yi.

Ombaanga Ombaanga oyo oshinima sha simana noonkondo. Oombanga ohadhi kwathele oshigwana okuza tuu ko ku gandja iilonga ndele okoompungululi. Oombaanga odha simana noonkondo.

Ookalyapombo, ookalyapombo oyo aantu mboka haya kengelele ohaya tilika koshigwana noonkondo, ohaya dhenge oonomola ta yati ota ya dhenge okuziilila koombanga noshowo komandiki gamwe goku kwathela oshigwana.

Oshimaliwa. Oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa shina ongushu yopa mangeshefelo .Ohatu shi longitha okufuta oombumbo, okulanda iinima moositola, okufuta oosikola noyindji woo.

Okuteta omafufu gokomutse oshinima shasimana. Ohashi eta eyooloko megumbo unene tuu koondjepunda oshoka otaya mono kutya ootate ohaya kululwa omanga oomeme ohaya pandwa.

Iitukutuku oyo iinima mbyoka hayi tuthikitha pomahala mpa twahala okuya muule wethimbo ehupi lela. Ohayi longiyhwa wo oku fala wo oompumbwe dhimwe komahala giili.